Noba mine la su kaayԑ sͻgelͻ. A pare baaraa soba taa la daa. Kyԑ ka dͻͻ kaŋa are ba lomboriŋ a su kpare pelaa kuri zeԑ kyԑ de saare teŋԑŋ. Ka dͻͻ kaŋa meŋ su kpare zeԑ kuri zeԑ kyԑ be ziekaŋa ka kuri a pͻge o.

Lɔɛ la kɔɔl kɔɔl biŋ. Vũũdi lɔre are la a sokoɔraa zu. A sokoɔraa zu noba arɛɛ la ka ba niŋe leɛ kyaare a lɔɛ na naŋ pake a kɔɔl kɔɔl. a sazu lambori kaŋ e la uuruŋ.

Noba la are. ba zaa are la dendeŋ, kyԑ nyͻge taa nuuri a zԑge ka a do. A noba niŋeŋ, sola panaal la biŋ. Daa kaŋ be la a soola panaal puliŋ. A noba zaa su la kpare wogiri, ka a mine zeere ka a mine e peԑle kyԑ ka ba de wagyԑ buluu a nyͻge ne ba kͻkͻԑ ka a gyelle ba poe.

Noba la are. Ba are kɔge la oraba bɛrɛ, oraba bilii. Bootiri ane talakponni. Ba zaa su la kparooŋ kyɛ pɔge boŋyeni la ba su kparoŋ. A pɔge naŋba su kparoŋ pɛgele la oraba lee. Bibile kaŋ are la a pɔge naŋ ba su kparoŋ puoriŋ lɛre be ala anoba nyɛ naŋ are puori poɔ. A lɔre e la zeɛ.

Pɔllee la vuuni, o de la o nu ti ne bonsɔglaa kaŋ. A pɔllee su la kparesɔgelaa, kyɛ a pɔllee lamboriŋ batere dɔgele la bonsgelaa kaŋ zu. A pɔllee puoriŋ. Keɛos kaŋ arɛɛ la ka ba penti o buluu.